Humweni hutenda hunozoita ekukura huri mumwana, pamweni pacho anenge akatobarwa nahwo, asi unenge une dambudziko mubereki. Ngenyaya yekuti vanotonyatsekubhuya veutano kuti mwana ngaagare akaongororwa ndidhokodheya. Ngaavhakachire chipatara, asi vabereki munenge mweiita kungatei munoziya zveshe maringe ngezveutano.

Urwere pamweni pacho unotombotama kuziye kuti hunenge hwakabva kuri. Pamweni pacho unotombode kuzama nepakawanda kuti uzvivharidzire iveve pachako kuti husangoramba hweide kutambire pasinde nenyama dzako. Asi pamweni pacho unozotoona kuti chatokubata.

Urwere hunopinde mumuntu weshe weshe kazhinji kacho tinotoronzerwe kuti kuchauye chirwere chakati kana mukatobhuirwe muteto wekuti muite musati mwabatwa ndicho munofane kutedze zvinenge zvakaronzwa.

Tinezvirwere zvatinazvo zvakawanda mumuiri dzedu tichihamba, asi hatizvizivi takagara kumusha kuti zvoni tine chirwere chirimukati menyama dzedu .Kuti uzviziye unenge waende kunadhogodheya, wovhakachire chipatara woende koongororwa.

Utenda, munhu weshe paanenge ari unenge atori nehutenda hunenge hutori munyama make asi pahunozotubuka wozwe kuti nyama dzino idzi dziri kuzhazha zvinoonekwa ndidhokota, Dhokota unoonekwe kuri, unoonekwe kuchibhedyeya saka ukaita gotsorwaa kana ukazwe kuti pane chawawa munyama dzako, ngativhakachire chibhedyeya woningirwa.

Kana ari umweni unenge eirwara unenge weibatofunge kuti muntu uyu urikunyepera zvinezenge zvakwako wochide kumuka paunenge wakaaata wotoona watsumburumbu muswe wedhongi kugukire pandima akitiwe denda rakashata.

Kazhinji kachona humweni hurwere hunopinde pamunhu uneuchapa. Vanhu ngatidzidzire kugeza. Munhu ngaashambe. Nyara munhu asati arya unofanhe kushamba. Chikafu cheshe chinenge chakatonhora ngachidziiswe.

Munhu ukasangane ne denda guru ende kuchibhedhlera woningirwa, ongororwa ngemadhokodheya, vhakachire zvipatara kuti urapwe nguwa ichipo utenda husaotetsakarira hurimunyama.

Anamayi nanababa, ngatikurudzire vanhu vachiri kuhambidze kubara, kuti ngavati gare gareyi, vovhakachire zvibhedhleya, nevana vavanenge vanawo, ngekuti avazoziyi mutombo mushandisire wawo vana.

Vanhu ukaona kuti wapindwa neutenda hweusinhazwisisi, ngatiende kuchibhehleya tiende koningirwa ngekuti peuchagara pamuzi peunenge uri kana muntaraunda vanhu vakawanda vachabatira utenda hweunenge unahwo uhwohwo zvinozokonzeresa kufa kweantu akawanda muntaraunda mweunenge weigara.

Ukazwa kuti nyama dzako dziri kuzhazha, enda woona dhogodheya kuchipatara. Ngenyaya yekuti ukagare pamuzi hapanaba dhokodheya paanozofunge kuti nharaunda yekwakati ine munhu unorwara. Saka kupedza zveshe kuti uende kuoongororwa zvipere zvinenge zveikurwadza unofanira kuende kuchipatara.

Kare kwangu mai angu aitoti akatondi tume kuti chimboende wo chere mvura kana chinyuka chato ndiitira chiri kuretu ndaito svika ndoto tubvura mu mvura kunyangwe mwe nyai gezerwa kana meinya dhuvhiwa zveku nyara kuti zvonizvo mvura yaka svipa ino rwarisa zvainge zvawo.

Mvura tisangomwa yeshe yeshe pane mvura dzimweni dzinenge dzeibve mumasuweji dzinenge dzakazare matsvina vana vanogumepo vongotubvura tubvura visvika vobumbire kuti imvura yekumwa , abereki ngatidziise mvura yatinenge tatuma ana kuende kochera.

Pamweni pachona abereki, kana iri mvura yekumwa, ngatisangojaidze kuti kwahi mwana enda oochere mvura. Ngenyaya yekuti mwana haatombozviziiba kuti mvura yandinochera ino, zvakakoshei kuti mvura inge yeicherwa yakachena. Amweni ana kusvika veingotubvura.

Pamweni pakona kugara madzivirira kurinani pane kuzorwara mukatune vana kunochera mvura nyasai kunovhunzisa vana venyu kuti machera mvura yepaini ngenyaya yekuti ukaita mwana akadai ndini ndaienda ndotubvunya mvura nemudziva rinodhuvhirwa ngevana munosangana neutenda mukapere kufa mweshe.

Ngatirambei teichiyaiyawo mapepanhau, zvivhiti vhiti teizwa maringe ngezveutsanana nyanye nyanyei kumanharaunda ekumamusha vamweni avana zvimbuzi ngatiteerere kuitira kuti tirambe takachengetedza utano hwedu.

Ana amweni itori dikatika, tsumburumbu kunge zhongoro risine marenje wototame kuti arisikuone nzira ere kude kutambire mumvura apa utenda ukanyamudzidze kuti usatuhwine mumadziya anenge akadzara matuzvi avazwi vana vadoodori.

Inini ndaidakarire kuzwi izvonizvo kana kwazi antu unganai mumboronzerwa maringe ngezveutano kuti zvakamira sei. Utenda mamirire ahwo kuti hunokwanise kudzivirirwa sei, ndaizvidakarira maningi.

Anhu ngatingozvijaaidze kurambe mweishambe nyara amweni vanhu vanono'n'one mumiro kana kuti vabve kuchimbuzi vanobate tsvina vapedzapo voende korye chikafu vasina kugeze nyara zvinokonzere kuti ubatwe ngezvirwere.

Kunana mai nana baba, ana sekuru nanambuya muntaraunda umwo nana mutape vana vedu ngava chengetedzwe varambe veiongororwa maringe nezveutano ngenyaya yekuti kuzoona musi waanoti kotso zvinozomushatira.

Ngati sango mwa mvura yeshe yeshe inenge isina kuchena ngenyaya yekuti pamweni pacho ana mai tino tuma ana kuti endai muno chera mvura mwana aazvi nyeri izvona zvekuti munoda mvura yekunwa kana yeku bika unongo svika woti tubvure mvura chero mudhamu raka svipa.

Kuti utano hugare hwakarongeka vanhu tisngomwe mvura yeshe yeshe yatinenge taona ,kana kungorye chifau cheshe cheshe chatinenge taona, mukatume vana kochere mvura vana amweni vanosvika vondotubvunya chero mumvura yakasvipa ,iwewe semubereki dziise mvura yako usati waimwa kana kuishandisa.

Tisandosiya ana eitambira peshe peshe kana kusiya vana veitambira mumvura, kwende koodhuvha kana kumwe mvura dzakasvipa ngenyaya yekuti ndokunobva humweni hutenda uhwo hunenge husikazorapiki kana kuti vana vanozosvika pakuti mwana unorwara zvisikaiti osvika pakufa.

Kuzvipatara kunooneke madhokodheya anoongorore utano hwemuntu ukaona hwarwara uri pamuzi enda kuchibhedhleya uende koongororwa kuitira kuti unogare weiziya kuti utano hwangu hwakamira sei unofane koone dhokodheya kuchipatara.

Tirikutuma vana kuende kocheremvura kumarwizi. Vana avanei nekuti mvura ndeyekumwa here kana kuti ngeye kugezesa, mwana unongosvike mudziya oti tubvu mamvura aya-aya, eisvike kumhatso imi momwa motobatwe ngeutenda, dziisai mvura yenyu yemunoda kushandisa, musati maishandisa

Pane vanhu vetinotoziye kuti vanhu ava vakabarwa veirwara asi pane vamweni vano kunenge kutori kutama unotomuona einzerereke mudhorobha asina kana kupfeke zviro zvinenge zvakashambidzika. Vanhu avavo vakaonawo vanhu vanobatsira ndofunga zvinomire zvakanaka.

Tine hama dzedu dzatinoto ona dzicha tanga ku kura kuti munhu uyu ku magumo kwake unogone kuzoto hamba ne nyika ngativa tore tiendawo koona madhokodheya kuitira kuti vatange va ongororwa zvinogona kudai zvei gadzirisika varapiwe zvipere.

Antu tisaswera teishanyarika tiri mumagumbeza , nhapwatiro kugume kugotsi muntu wakaata usambofungidzira kuti dzokodheya uchahamba nharaunda nenharaunda eibvunza kuti wamukasei waswera sei .

Antu kuramba veitoende koningirwa ngemadhokodheya kuchipatara kunenge kuri nani, kuti utoziya kuti utano hwako hunenge hwakamira sei. Pane vamwe vantu vari kugara mumamuzi vasikatozviziyi kuti vane chitenda chemukondombera, ngekutitye koende koongororwa.

Pamweni pachona apangodi kushandisa mutombo usina kunyasa kuzwisisa zvinotokodzera futi kuti kana uchinge wapuwe mutombo ukazi shandisa zvakati kana watotora rukhunga apapo wotofona weibvunzisa kuti ndoshandisa sei ngenyaya yekuti ukashaisha kuita unofa.

Mwana akabarwa azvironzi kut kwai hayi mwana akabarirwe kuchibedhlera hachafani kuramba eyiyende koongororwa mwana akato barwa ramba weienda naye kuna dhokodheya arambe eyiningirwa kuti hutano hwake hwakaseja here.

Pamweni pachona ndopounozoona kuti pamwiri apana kumbomira zvakanaka. Munenge mweihambe mumadzimba, muzvibhehleya weione muntu einzererekemwo asina kusimira. Panguwa yachoyo iyoyo apadaidzirwi unozwa.

Se anhu atema ndino ona hangu se taka komborerwa kuti kwane makiriniki kwane zvipatara zve tinoti ma hosipitari pane zvima famasi kwane zvi mutombo yechi antu pamweni pachona munhu ukarwara uka ende ku chibhedhleya uka svika kwaka wandiwa nyore zve yeku dzokere kuende ku kiriniki yaka naka.

Mukirini, muchibhedhleya amudakadzi kuramba mune muntu, zviri nyore hazvo kuti zvonizvi muntu warwara woramba uri pamizi, zvinozokonzerahe kuti ukazenge wachizorwara zvekurevesa chaizvo ukagume pachibhedhleya unopuwe mubhedhu.

Tine zvipatara zvetinazvo mumanharaunda mwedu saka kune amweni ana mbuya ati kurei kana kuti unogone kusangana nedambudziko rekuti aukoni kuhamba kusvike kuchipatara, tina ana mbuya utano nemafamasi mumadhuze ngatiende ikweyo vanoziyahe ngezveuthano.

Kuchibhedhlera ndiko kunowoneke mitombo inorapa zvitenda zvatinenga teirwara munhu ukaona weirwadziwa enda kuchipatara worapiwa kune vantu vanoziva zveutano musangogara pamuzi .

Inini ndinodakarira hangu kuti ndikarwara ndinozviendere kuchipatara kwangu ndoende koonekwa ndidhokuta kuti ndakamira sei. Kana huri hutenda hwandibata ndotopuwe mutombo kuzi enda woshandisa. Ndeiguma ndoshandisa sezvendinenge ndabhuyirwa ndidhokoteya.

Kune zvibhedhleya zvinooneke madhokodheya anozoongorore kunyase kuone kuti munhu uyu utenda hunenge hwakorere kuoneka ngeamweni anenge eishanda pachibhedhleya apapo. Kwozoitazve vari kugara kuretu nezvibhedhleya, tinanana mbuyautano munharaunda mwedu, endai mwoona avavo vanotibetsera.

Tine dzimweni hama dzedu dzisingachakwanisi kuhamba kogume kuchibhedhleyaa. Vanhu vakaita seawawo tinana mbuya utano mumanharaunda metinenge teigara, munokwanisa kuvatora mwoenda navo ikweyo, vantu vanoziya ngezveutano vanonzi vana mbuya utano.

Kune nzvimbo dzinobarirwa, anamai nanababa ngatikurudzire anambuya dhegu kuti achinge aite nhumbu ngavaende kuzvibhedhleya vosvika voongororwa nadhokodheya vaonekwe kuzi hino nguwa yekubara yakwana ere.

Tine hama dzatinadzo mumanharaunda mwedu dzisingachakwanisi kuhamba kusvike kuzvibhehleya tinana mbuya utano vanooneke munharaunda mwega mwega munokwanise endewo futi kunzvimbo dazakadaroko vantu vanobatsira vanoziya zveutano.

Kune anogare kuretu nezvibhedhleya amweni antu anogare kuretu nemafamasi tine mutombo dzechianhu dzetiinadzo dzinooneke mushango chako kunho mbeya weinzerereka weitsvake kuti muthuba weuri kuda ngeuri.

Kune ana anepamwiri tinoti zvonizvo muntu akaita pamwiri ngaaende kuchibhedhleya vosvika voenda koona dhokodheya ngekuti ukaita pamwiri ukagara pamuzi apana muntu unozokwanisa kucheka guvhu remwana kana kuti apana muntu unozoziya kuti mwana zvaabarwa tozodini saka ngatiende kuzvibhedhleya akhiti woye.

Kune pamweni pekuti unototi warwara woti ngandiende kuchibhedhleya wogume kuchibhedhleya kwakona woona kuti kune zimutariro rinonga reitobva nekuretu ngekuretu iwewe ndoopaunozofunga kuti hino kuona ndoorapwa ndoochinozokutuma udzokere kumuzi kwako woata izvo unenge weida kurapwa.

Munhu ukarwara ngaaende kuchibhedhlera anamai nanababa munharaunda ngatikurudzire vana mbuya dhegu vanenge vane nhumbu kuti zvakaite nhumbu dzawo ngavasagare kumuzi ngavaende kuchibhedhlera varambe veienda koningirwa.

Pachedu ngatifundire kuzvibata zvakanaka, tigare tiri vantu vaneutsanana hwakajeka. Muntu zvijaidze kuramba weigeza nyara usati warya, geza nyara weibva kuchimbuzu. Ukaramba weitambire kunemvura kana kurya zviro zvakaongororwa aumbofiba wakabatwa ngezvirwere zvakawanda.

Munhu ukafundira ndokuti uziye ndosakei kwakazwi chikomo chiremera cheari kuretu aripasinde tisu tinotamba nacho. Munhu ukangoshingirira neupenyu hwako hunoreruka hunoite nyore.

Kufundira kurapa kunodiwa ngenyaya yekuti hazvingoitwizve kuti kwahi muntu waadhokodheya usina kumbofunda. Mutenda akauya munofane kuziya kuti mutenda unobatwa sei. Saka munhu kuti unge uchizoshanda muchibhehleya hunge wakatofundirawo mushando unoitwemwo.

Kunaana mbuya hutano kana muzvipatara, madhokodeya petinenge tiyifundiswa ngemaringe ngezvehutano hwevanhu vemuntaraunda tinyasokuyayiya kuitirakuti petinozowonawowatenda tonowabatawo zvakanaka kuitira kuti varambe beyiti vakarwara vauye kwamuri.

Vanhu vanoona ne zveutano ngatiti patinenge tichi fundiswawo ngati nase ku yayiya ti benyengurai nzee dzedu kuiitire petinozo sangana ne vatenda tivabatewo zvakanaka kuiitira vasazotya vachinge vasangana ne matambudziko kuende ku zvibhedhleya.

Ukaona warwara ende kuchibhedhleya vanhu vetinoti madhokodhee vanhu vakafundire kurapa saka iwewe apana musi unozombozi ngechibhedhleya ngandimuke ndeihambira vatenda veshe muntaraunda.

Mukaronzerwe kuti gezai nyara semunguva yemucovid vandu vaironzerwe kuti pfekai zviro mumiro kuitira kuti musatapudzirana zvekufema mukaramba utenda ukamubata muchaakohlupa zvee vanhu avavo.

Mukaronzerwe kuzi kuri kuuye chitenda chakati anyu gezai nyara kana kumwe mvura yakachena chero zvemunenge mwaronzerwa nyasai kupurutana akiti woye atidi kuzoite dika tika muswe wedhoki kugukire pandima zvinozotirwadza muntaraunda anhu veiramba veifa.

Vanhu mukaronzerwa kuti zvoni izvo kuri kuuya chitenda chakati Amufani kusatedzera zvinenge zvavhunzwa ngatiyaiye zvinoronza nezvehutano vanenge veitoziva zvinenge zveironzwa nehutano hwedu.

Mukaona muzvivhiti vhiti kana mumapepa nhau muri kuhamba kubhuye bhuye sevantu gezai nyara musati marya nasai kuteedzera zvinenge zvabhuyiwa nekuti vanenge vaona zvinhu zviri kuitika munharaunda.

Vanhu vamunharaunda anamutape anambuya naana sekuru ngatikurudzire vantu varikubate pamuviri vari vana vadoodori kuti ngavarambe veivhakachire chibhehleya nguwa nenguwa kuitira kuti varambe veiongororwa.

Muntu ukazwe kuti nyama dzako dzirikuzhazha unofane kuenda kunadhogodheya voenda koongororwa voningirwa kuti chingaa chiini chirikukushupa. Vochioneke kurapiwa unopuve mutombo vako vozoushandisire kumuzi.

Mutombo awungoshandiswi ngemunhu weshe weshe kana kungoti wopuwe mutombo wozvowushandise zvakati. Awufani kudaro. Ukarwara ende kuchibhedhleya. Wowone dhokodheya , wobuya uzve ukurwara ngechirwere chakati. Unofane kushandise mutombo wakati.

Ndinorangarira rimweni gore, amweni mbuya utano akaite dzumburumbu mhanza yejongwe kumere pamupambare vade kundiningira kwazinizvo madziso angu arikurwadza. Kunditi o-o ndakade kuphipa kairi, kashanu, haiwa vakandiona kuti andisai panguva yekuda kuitwe zviro zvisina musoroba.

Muntu ungarwara uri pachipatara unotorwa woiswa padzimotikari kuchinjwa chipatara nekuti pane zvipatara zvine aya ana mazvikokota madhokodheya anenge aiziva kuti hino uyu oitwa sei ngekuti wakorerwa ino.

Vanhu ngatikurudzirane kumanharaunda kwatinenge teigara nekumamhatso kwetinenge teigara kuti izvonizvo kuti uchinge wasangana nedambudziko ende kuchipatara. Woende kuoongororwa ngemadhogodheya nenyaya yekuti ukaramba weichengete utenda munyama, zvikazokwidzepo unotofa.

Tine nzvimbo dzinorapwa dzakawanda. Vanhu mukazosvika pakurwara kuti munhu unofa usingaendi kotsvake mitombo, zviro zvinozenge zvakude kuchioneka ngevanhu veutano kuti zvakamira sei. Tinana mbuya utano mumanharaunda mwedu.

Pamwe pachona muntu unenge weitozvizwa weitohamba, kuti nyama dzako dzirikudzimba, asi samai unenge weitozviona kuti hapana chekuita. Kuhuni, kumvura, reshe basa repamuzi ndiwe unenge weitofane kuriita. Saka iwewe, shanda mabasa ako wei ramba wei vhakachira dhogodheya kuti vakuongorore.

Munhu weshe pounenge weihamba unenge utori neutenda hweunenge unahwo munyama dzako, asi pamweni pacho tinenge tisikazvizii teichingoangire kuwedzera utenda huyani. Pamweni pacho tinenge teitombo dziidzwa tisingazwi. Kuti zvipere munoende kuoongororwa ngema dhogodheya.

Ukaona warwara zvisikazwisisiki, enda kuchibhedhleya wooningirwa. Pane mazuwa endamboti ndiende kootuhwina, ndeirowe chamutserendende, kwaakugudurwe padera pesoro kunge ngqondo dzichabude kubanze, ndakaende kooningirwa, ndikatooneke kuti dzasara dzashota.

Mutombo pounooneka kuchibhedhleya, pamuzi dhokodheya haambohambiba ntaraunda ngentaraunda eide koona kuti mutenda uyu wazodini. Ah ah, ngatiende kuzvibhedhleya toongororwa, tipuwe mutombo unorapa.

Pane pamweni pacho paunobatwa ngegotsorwa reunototame kuziye kuti chamupupuri chachona chiri kubva ngekuri cheiende kuri. Wotange kuone kutenderera kwesoro. Ukaona zvadaroko ,enda kuna mbuya utano kana kuende kuchibhedhleya, woongororwa ,wopuwa mutombo.

Tisandorya cheshe chataona kwai kukabira kwai ngekuti zvoni zvoni ndine nzara kana kuti kwai chinonaka zvimweni zvachona ngatitange tamboona kuti zvakaongororwa ere kwazviri kubvayo ngekuti pane dzimweni nyika dzirikugadzira chimweni chikafu chakashata saka isusu ngatidzingwarire seantu atema.

Ukaona ukatora mutenda woenda naye kuchibhedhlera akaunganirwa nemadhokodheya akawanda munhuwo zvinenge zvotohlupa anhu tisashanyarira tiri mumamizi umu tiri mumagumbeza kana kuenda kumaraini mbapatsoro kusvika nekugotsi tisingarambi teienda koongororwa.

Tine vanhu vane hutenda hwemadziso , umweni aaone zvakanaka saka kuti uone kushandise midziyo inorapa zvakaita seizvozvo hunge waende kuchipatara woende koongororwa ndidhokodheya kuti ushandise magirazi akadini

Mai angu aigara enditsiura ngenyaya yekurwe zviro zvakasvipa kana kurwe nzvuwu vaindidzidza maningi veiti wamuka weidzise nzvuu usarwa usina kugeza nyara ramba weivakachira zvibhleya ndakazozviona ndakura haiwa yakazenge yandangaidzwa mukwena kuwawire mumoyo.

Anamai nababa ngatirambe teivhakichire zvibhedhleya. Azvinei kuti uri muntu mukuru kana kuti uri mwana mudoko utenda huri munyama mwemuntu weshe. Ivhini madhokodheya achona vanotorwarawo asi iwewe utano hwako huchengetedze iwewe pachako.

Pane dzimweni nguwa dzatinonase kunzwa kuti panapa nyama dziri kupanda asi apana zvatinenge teikona kuzviita ,kutopedza zveshe kutoenda kuchibhehlera mwoende koongororwa kuti chiiini chiri kutambudze munyama, mwotoongororwa ndidhokoteya mwapedza mwopuwe mutombo, mwotopona.

Ukazwa weikotsora, weibude ropa pahuro, kana kuti unenge weingozwa mukati mwako kuti mwuri kudzimba, usagare pamuzi ngekuti unosvike pakutobatwa ngeutenda huyani zvakanyanya ukafa, saka ukazwa kuti nyama dzangu adzisi kuita zvakananka ende kwadhokodheya woningirwa urapwe.

Pane vanhu vagara vane zvirwere zvemadziso kuti uonekwe kuti chirwere chako chinofane kunge uchipfeka magirazi akadini kunge waenda kuna dhokotera woende koningirwa ,musangoti magirazi eshe eshe amunenge maona motongotora mweipfeka.

Mitombo inorape zvemukati, hunge wabuyirwa ndidhokodheya. Usangoti wapiwe mutombo kufamasi kana kuchibhedlera wokorere kuyayiya zvaanenge eyironza, tapota tapota akiti wee!,zvimweni zvachona zvinowuya ngekukupe umweni bandika risingafi rakapera.

Muntu kuti uziye kuti ndirikurwara weihamba hunge waenda kuongororwa ndidhokuta. Hino hapana musi unonzi ndidhokuta ngandimbohambire muzi umwe ngaumwe ndeiningire vatenda . Iwewe gara weidakarira kuvhizitira zvibhedhleya ehleya. Ngatiti tikati garei-garei tomboende kuoone vanachiremba.

Inini ndinozwa hangu nekudakara nekuda kutenda vanhu vakaunza vanhu veutano munyika yetinorarama nenyaya yekuti murwarire unomboite vamweni vanhu anhu taipera kufa muma nharaunda umwo nemudzinza.

Vantu chatisingazivi ndechekuti peshe patinohamba une hutenda unenge huri munyama mako hino kuti uzoonekwa kuti une hutenda hunofana kunge huchirongerwa kuti usazoti ukarwara hoita siriasi hunge waenda Kuna dhokodheya.

Munhu ukarwara ende kuchipatara weinde koongororwe ndidhokodheya. Muzvibhehleya vamweni zvibhehleya zviri kuretu munongoendawo munanambuya utano munharaundamwo weinyase kuzwisisa kuti utenda weuinahwo hunorapika sei .

Munhu pamweni pacho unofana kupota wechimbodyawo michero kuite kuti mwiri wako usanyanya kudakarirwa nezvirwere kune mimweni michero yekuti ukadya zvirwere zvotambira kuretu newe .

Vantu tinofana kugara utano hwedu hwakarongeka muntu nguwa yeshe yeunenge uri usanyanya kude kutambire pane utsvina nyama dzedu mukati mukadzishaisa dzinoshata.

Mutombo wekusupureya zvifuyo kana kuti unosipireya zvirimwa wakangoda kutodzana munhu aufaniri kushandisa usina kupfeka zvihlongo zvinodiwa.

Ngatirambei teingobhuira ana edu sezvataingoitwa kubva techikura. Ndaigara ndeidzidzwa ndimai angu kuti usapinde munochengeterwa mutombo kunyanye unoshandiswa pakusipureya muriwo kuna kuti zvirimwa zveshe hazvo, ngenyaya yekuti ukangoita munyama wekutapukirwa ndiwo kana kuhakirw mweya wacho unobatana negotsorwa risingaperi.

Ende ukaona ukakhachidzwa ngemutombo wekusipureye zvifuyo kana kusipureye zvirimwa, ukaona ukapinda mwadzinochengeterwa mitombo idzodzo usina kupfeke zvakakodzera mahovhorosi, magirazi nezvimweni. Ukaona ukangobatidzirwa kana kupinde muganda unorwara.

Gore rega-rega raingozi pachikora chandaifundira munochengeterwe mitombo wabiwa. Ndaimbotame kuti vantu vanombopindemwo veibe mutombowo vanombopinda ngepari uyezve vanombopinda vakapfekei ngekuti hamungopindwi-pindwi muntu asina kupfeke zvihlongo

Munochengeterwa mutombo unofana kupindamo wakapfeka zvihlongo kuitira kuti mweya wako wachona usaufema uchioinda mumwiri wako unogona kubatira gotsorwa Kana kuti ukapindamwo mweya wacho ukapinda muganda mako unobatira utenda.

Pandakazoziye kuti munochengeterwa mitombo amutombofi mwakade kutambirwa ndaifunga kuti munozi amutambirwi neana ega kunyangwe anhu akuru acho ukapindemwo usina kupfeke zvihlongo zvekudzivirire mutombo uwowo ukawufema ukawugwama paganda rako aiwa unobatana nechakati tende.

Muntu unofana kugara wakachebgetedze utano hwako. Weipinde munochengeterwe mutombo, unofane kunge wakapfeke zvishongo zvinodziirire kuti utapukirwe ngemweya wemutombo unenge weichengeterwe murumu rinenge rine mutombo.

Pane mutombo apatambirwi, muntu usina kunge akapfeka zvakahlongedzeka muntu unofana kunge wakapfeka hovhorosi uchibate mutombo zvochisiyana nekuti urikubate mutombo wekurape zvipfuyo ere kana kuti zvirimwa asi pfeke zvihlongo.

Ndakakura ndeironzèrwa kuzi munochengeterwa mitombo amugumwi ngeana adodori ndakazozviona ndakura kuti kunyangwe vanhu vakuru vacho ukapindemo usina kupfeka zvihlongwa zvinodiwemo unokwanisa kuhakira mweya wachona ukabatwa ngezvitenda .

Ndeyi kura mai angu aindi dzidze kutambire mu rumu rino chengeterwe mitombo dzino uraya nge nyaya yekuti kwaizi ukapinde mu rumu rino chengeterwe mitombo ukango pindwa ndiwona munyama kana kufema mweya wachona wakwanisa kubatwa nge utenda usinga peri kana kutofa.

Kuri kudahara kwangu pandaidzidzwe kupinda munochengeterwe mutombo ndaimboti pamweni anamai kusade kuti nditambirewo maanenge eishandira ndakazozviona ndakura kuti ukapinde munochengeterwe mitombo usina kupfeke zvihlongo zvinodiwemo unokachidzwa ngemunhuhwi wemutombo dzirimwo ukabatira utenda.

Kune vana vane chitenda chepfungwa. Pamweni pacho tinotozviona mwana achiri kuambidze kubarwa eikura. Anhuwee ngativakasirirewo vana vakadaro. Azvizodakadziba weione mwana wako einzerereke mudhorobha zuwa reipishe padera pesoro eirwara ngepfungwa.

Mukatoona kana kuti ukatozwa iwewe peuri kuti unenge waane mimba enda wonyerese kuchipatara, ramba weinde kochekwa woongororwe ngenyaya yekuti ukashaishe kuita unobarire pamuzi.

Nyama dzangu adzitakazeki ndeiona vanhu vane utenda hwepfungwa ngenyaya yekuti akusi kuzvidira Kani, ende utenda hwakadaro humweni hunogone kupera asi humweni hunogone kusapera tinokwanisawo kutora vantu vakadaro toende kumbooti vaningotwe ndidhokodheya kuti apana mutombo ere waangashandisa kuti zvipere.

Zvinhu pamweni pakona unozviona senyore asi pamweni pakona ana atinogara nawo anenge akaremara vanozwisa tsitsi maningi asi zvekuvapa kuti vashandise sevatenda tinenge tisina tinokwanisa kuenda kuchibhedhlera tinowo batsirwa.

Ukaenda kuchibhedhlera ukaongororwa Kana uri mutenda ngenyaya yekuti umweni muntu Haiti hutenda nekuzvidira zvimweni zvakona zvokonzerwa ngetsaona mumigwagwa vamweni vakabarwa nazvo asi mukaenda kuzvibhedhlera mweipa zvichemo hurumende inonzwisisa.

Munhu ukarwara ende kuchibhedhlera woongororwa, worapwa, kana uri mutombo, unopuwa mutombo ndidhokodheya, apedza unokuronzera kuti enda woushandise zvakati, kana pasina mutombo wacho unogona kubhuirwa kuzi enda kwakati ndokwaunooneka.

Kudhara kwangu ndaigara ndeingo rwara-ra ndanga ndakutoitwe kunga tei kachimbudzi kane besha, amunawe musatamba ngekungorambe munhu weitambire muchibhehlera, atirambe eya kuti munhu ukarwara unoendeyo asi panepameni pachona pamunotoona kuti munhu uyu watomutenda.

Kune zvimwe zvibhehleya zvakarongeka akiti woye ayidi kunyeperana munenge mune zveshe ava varwere vanenge vachipuwa chikafu chakanaka chakaongororwa iri mvura yakona inenge yakaseja ukaitwara kuda koisa pamuzi pako unotsumba kutoitwara .

Pamweni pachona zvinotode kuzviwonera, amweni vanemazindani makuru hakusi kuzvidira, pamweni pacho pamweni kuryisa. Kuti zvisadaropo unoti dzasirawo muryire woonenge woita. Asi vakabarwa nazvo pamweni pacho zvinopera ngekuramba mwerumba ,mweyidziisa mvura ,mweyitedzere zvinenge zveironzwa ngezvehutano.

Kuchibhedhleya ndokunooneke mutombo. Tisambofaba takaronzerwe mumaraini ndiana mbuya andingirikana vanenge vasitorina nechaanoziya. Munhu ukarwara, mutombo unooneke kuna dhokodheya kuchibhedhleya.

Kana uri murwere wakangwara weide kushandise midziyo inooneke kuchibhedhlera. Iwewe usasachigara pamuzi, kuswera hako weishanyarika urimwo mumagumbeze, mbwapwatiro kuguma kugotsi. Vhakachire chibhedhleya uende kooningirwa kuzwi unofanira kushandisa mudziyo wakadini.

Kune antu ane matoenda emazino kana kutsenga kwemene mene kunenge kweitomushupa kuti uone kuti mutombo unoshandepo unouona kuri hunge wamboonekwa ndi dhokodheya maringe ngeutenda hwako.

Pane pamweni pacho paunotoona wega kutoti ndinotofa ndakatarisa, ukaona usikachakoni kuhamba kugume kuchibhedhleya, tinaana mbuya utano wetinawo kuma nharaunda, wanoziwa zve ngezveutano.

Zvibhedhlera zvega zvega zvinofane kunge zvine midziyo yakakwanira yekurapa ndiwo ngatimbozama vanhu vanoshanda pazvibhedhlera kuti vanhu vasawanda maningi ngekuti vamweni vacho vanouya veibarwara zvekuti ngekuhamba avakoni.

Ikaite gangaidzwa mukweni wemhezi kuwawirw mumwoyo kubaiwe ngejikiseni akiti wee apana muntj wakazombodakarire kupinde muchibhedhleya Kuongotorwa ndidhokodheya ozi gara apa kana kuti wata apa tikubaire kumagaro Nyanyei zvinorwadza.

Kuende kune anhu anoite zvekusimbise mabhonzo kana kuende kuchibhedhleya ,munhu pachako unofana kutozvingwarira pautano hwako. Ngatizviningire kuramba mweiende koongororwa ngemadhokodheya. Ukaona weidakarire chibhedhleya, wakarongeka.

Kubaiwa kunorwadza atidi kunyeperana ndichakura ndaiti ndikazwi ende kuchibhedhleya ndaitofunge kutojungwa ngejikiseni mayangu aizoite dika tika amuna wee kuite humwe kumwe musodzi neziya pamwe aaaa.

Ukatongonzwa kuti chibhedhlera apana chimweni chinofungwa kubva kwejekiseni zvatogara muntu ukagumayo zvikanzi uri kurwaraa chitenda chakati unototanga kunzwa kunyuwira mazino kutozhazhira kumatadza.

Kuti uone kuti mudziyo uyu unoshandiswa ngemuntu wakaremara kana kuti warwara uri kude mudziyo wekurapiwa ndiwo auoni uri pamuzi pako vhakachire chibhedhleya wende koonana nadhokodheya worapiwa unopona.

Zvinongoda kukurudziranawo tinozviziya kuti tine vamweni anhu atinogarisana nawo awakidzani edu asingatodi kuzwa kuti muntu wapinde muchipatara asi tinofanire kuvakurudzira zuwa nge zuwa teivaronzere kuti vanofanire kuramba veiongororwa.

Tine zvimweni zvirema zvatinenge tinazvo mumandaraunda medu pamweni pachona zvimweni zviri kutotadza kuenda kuchikora kana kuita basa ngenyaya yekuti zvinenge zvisina zvikwanisiro zvakaita Sana mudziyo vanokwanisawo kubatsira kutengera kuona kana kuva detsera kuenda kuzvibhedhlera ngativadetsere.

Zvipatara ndosaka kwakazi ngeanhu ehurumende ngazviakwe zvakawanda. Vanhu nharaunda yega-yega kana vhileji yega-yega inofane kunge ine chipatara kuitira vatenda vasaguma pakawandiwa maningi. Vanhu vanoshandemwo chiitaiwo chopu-chopu kurapa vanhu.

Kuchibhehleya kunakiriniki nekumaphamasi ndiko kunoonekwa midziyo inoshandiswa nevarwere kana kuti muntu weshe unooneka kuti mutenda munharaunda yaunenge uri muntu wega wega.

Kune midziyo dzinopuwa vantu vanotambura ngeurwere. Pane vantu vakabarwa vakaremara kukura kwavo kwese asi vanenge vasina zvikwanisiro zvekuti pamweni aakoni kuhamba. Hurumende yakazviona zvakakodzera kuise muzvibhehleya midziyo inoshandiswa ngevatenda.

Tine anhu ane urwere hwumweni hwekuti unotoona munhu eyihamba kuti vamweni avana zvikwanisiro asi pamweni pachona tikavhakachira zvibhedhlera zvimweni zvinokwanisa kutokupa kuti oo chimboshandisa ngekuti vanenge vaona kuti watambura maningi ngeurwere hwako.

Kuti uone midziyo inoshandiswa kuchibhendleya hunge waendayo. Dhokodhera aahambiri nharaunda ngenharaunda kunze kwekuti vanhu veutano vaungana panzvimbo imwe vochitogwinyisirawo kuenda kooyaiya.

Pane vamweni vana ve munoto kungurira aka barwa ne utano hwawo hwaka ngwinya asi pamweni pacho maringe nge tsaona kana kuti musikazwa nge nyaya yekuti vamweni vana nge musikazwa vano gona kuto remara asi pane vamwe vanoto vaka remara nge tsaona zve unoto kungurirawo vasina zveku shandisa muno kwanise ku ronzere hurumende.

Amweni abereki anoyemedza ana awo ngemakonzo atame pekuhwanda. Ukangoone mwana wekuti ukamutuma unokudaira kana kuramba weimusiya akadaro achiri mwana mudodori apanazve umweni munhu unozokone kupinge mwana wakaite seuwowo. Hino ukatoronzere mwana kuti ramba weivhakachira chibhehleya unofana kuyaiya.

Mudziyo dzinorapa vantu kana kuti kune vantu vanorwara vasingatokoni kuhamba. Kune midziyo dzinooneke kuchipatara dzekuapa kuti vashandise. Zvakaonekwa nehurumende zvakakodzera.

Zvipatara zvega-zvega zvinofane kuti zvinge zviine midziyo inoshandiswa pakurapa vatenda. Kuitira kuti munhu asazongoti kana arwara oti zvakafanana nekugare pamuzi.

Kuti uone kuti mudziyo unoshandiswa kuzvibhedhlera hunge wagumeyo voonana nevanoushandisa vacho vokuromzera unoushandisa sei ngenyaya yekuti vamweni vantu vazhinji vanogara kumamizi kwawo avatozivi nekuti njira yeuchibhedhlera ndeiri vozohlupa kana vachinge varwara.

Tinemidziyo midziyo dzinoshandiswa muchibhedhlera kuvatenda. Ukaenda kuchibhedhlera, uinedambudziko unoguma weivaronzera zveunenge weizwa.

Kuti uone midziyo dzinoshandiswa hunge waende kuchibhehleya wagumeyo vanhu variyo vayani vanoziya zvevanoita ndaimbofunga kuti kunyepa ndakamborwara ndikarambe kuendeyo ndakazoti ndafa ndashatirwe ngemundani pandagumeyo ndakaamba ngekubaiwe jikiseni rekuti ndakanyarara pandakazomuka ndakapepuke mamidziyo akawanda maningi aripabhedhi zvekuratidze kuti ndini ndanga ndeirapwa.

Zvipatara zvinekodzero yakakwana yekubatsira vatenda wagumepo aumbofi wakadzokere kumuzi kana uri chirema usingakwanisi kuhamba mudziyo dzako dzekushandisa dzinenge dzitoripo pachipatara saka ukasangane nedambudziko ende kuchibhedhleya.

Zvipatara zvinofane kuita mudziyo yakakwana yekushandisa kuvatenda vedu. Vantu vanofane kurapwa nenguva nekuti pamweni pachona unobva usina kurya. Vode kuzosvika pachibhedhleya panenge pane zvimutariro rakareba maningi.

Kuti munhu uone kupuwe mudziyo wekushandisa uchinge warwara ,hunge waenda kuchibhehlera. Apana musi unozwi ndidhokodheya ngandihambe ntharaunda ngentharaunda ,ndeiusiya midziyo dzekuti vanthu vaonekwe kuti nyama dzavo adzisi kupanda ere..Kana waona zveikushupa munyama dzako enda kuchibhehlera woongororwa ndidhokodheya.

Mai angu na baba angu vaiti vakanditi ndarwara vonditi ende kuchibhedhleya ndaitoita kunga teyi hama dzangu dzeshe dzakatopere kufa ngekubairwa izvo sandizvopi . Ukaenda kuchibhedhleya kubairwa kuti upone denda raunenge uinaro.

munhu unofanire kuramba weidakarire kuramba weienda kuchipatara kuti uende koningirwa ngemadhokodheya ngenda yekuti ukangogara pamuzi weifunga wechiti hutano hwako hwakarongeka musi waunozorwara maningi hauziziyi kuti chachii chapinde munyama dzangu.

Kuti uoneke kuti mudziyo uyu unoshandiswe kuchibhedhleya hunge vagumepo. Uri pamuzi pako hambofi vakaona dhokuta eiguma pamuzi pako. Nemichini dzekuti urapwe ndidzo hino iveve chivhakachira chibhedhleya oone dhogodheya.

Kuti uongororwe uonekwe kuti pane zviri kukushupa munyama dzako unofanirwa kunge waenda kuzvibhedhleya woenda koongorirwa ndidhokodheya wochipuwa mutombo kana kuzi enda apa uonekwe kuti zvinoonekwa sei utenda hwachona saka kana ukaita utenda munyama dzako unoenda kwadhokodheya woenda koongororwa.

Ngatiende kuzvibhehleya tiende koongororwa nyama dzedu. Munhu weshe peunenge weihamba une utenda huri munyama mwako asi kuti zvionekwe zvizikanwe hunge wavhakachire zvibhehleya. Saka ngatiyende toningirwa tongororwa kuonekwe kuti ropa redu ririkumhanya zvakanaka ere.

Muntu ramba weiende koone chiremba kuti uongororwe usaramba weigare pamuzi kana kuZi wobhiirwe ndimai nhingi kuzi chakati chinorapa usati wambozwa ndidhokodheya muntu unofane kushandise mutombo wazwa ndidhokodheya kuti iri rinoshanda zvakati.

Kune vamweni pekuti muntu unogare kuretu nechibhedhleya. Tine hama dzedu dzinorwara pamweni pacho ukaonavo kuti muntu uyu vatokasire kubatwa ngechitenda chamunenge makaronzerwa ngevantu vezveutano. Ngatikasire kumubetseravo kuti akasire kuguma pachibhedhleya nenguva.

Shoko reakuru ariwiri pashi, zvinozwi charovedzera charovedzera gudo rakakwire mawere kwasvipa, munhu ukaona denda raku kwikwikwidza maningi ende kuchibhedhlera woone dhokodheya.

Ukatoona waenda nemurwere kuchibhedhleya, woona ooturikirwa ooturikirwa mazipepa anenge akadzare mamvura aya kuzi kwai kuwedzerwe ropa mumwiri, chitogara watofonera varikumuzi vagare vachera guwa.

Mitombo aingohwirwi-hwiri kwai ngekuti kwai ndine utenda hwakakati, wakungotore phirizi reshe reshe weizwe musoro womwa phirizi remundani kwai pamwe ndingaite zvirinani. Chirikumbokutadzisa kuende koona dhogodheya chiinyi?.

Ndicharangarira tichakatsonga, mai angu eimwe mutombo wekudziirire kubara ana, inini ndaizwe musoro, mai angu anga abuda kuende kumusangano, ndakati ndapandwa ndiwo musoro ndisingaziyi njira yekuchibhedhlera, ndakaamba ekuti kupe-kupe eshe, mutombowo ndikau hwira-hwira wakadaro.

Mutombo unooneke kuchibhedhleya. Ndakamboti ndarwara ndikazi namai angu ende kuchipatara. Ndikavaronzere kuti kuchipatara handifi ndakade kuzwa nezvako. Yakati yaita gangaidza mukweni wemhezi kuwawire mumwoyo ndopanda kazodemba zvikanzi dai ndakaziya haitungamiriri.

Pamweni pacho inozotoguma yagangaidzwa mukweni wemhezi kuwawire mumwoyo ode kutoona muntu gwenukwenu kungatei ingozha yabambuke soro akitiwoye utenda hunode kungwarira huchiringe pasinde ngatingwarire ngatichengetedze hutano hwedu.

Musangoti mukarwara uka oronzera maningi kuti wabatwa ngesoro vokuronzera kuti mavhiki akapera awo ndainzwa gumbo rangu raipanda reizhazha iwewe wo bva watoti hayiwa kani izvoni kudiwa ndicho mudzimu kumuka namambo woshandisa mapilizi asiwo aupori.

Anamai nana baba ngatikurudzirane kuende kuchibhedhlera kopuwe mutombo. Vazhinji vachona varikungogare kumuzi, vamweni ngeari kubara vana vaasingakoni kuzochengeta. Kana musingadi kubara ngatiende kuchibhadhlera topuwe zvekudziviririsa ndizvo.

Zvinozwi chikomo chiremera cheari kuretu ari pasinde anotamba nacho, munhu wotobaaoneka kuzi kwayi munthu wafa, asi dika tikayo yakatanga zvichiri ngepasinde ,munhu eizwe soro, eiramba ari pamuzi, aadziisi nemvura yekuti pamweni pada zvingaita nani, chibhedhlera chinongane chiriyo asi aadi kuenda.

Ukaende kuchibhehleya ukapuwa mutombo nyasai kuyayiya maningi pamunege meironzerwa payani menyengurai nzveve dzenyu mupurutane kuitira yoshandisa mutombo uyani usashandisa zvesoro rako

Nzvimbo inooneke mitombo ikiriniki, hosipitari nekumafamasi. Pamuzi pako haufi wakaone mutombo kunze kwewechivanhu, wounenge wakapinde mushango ramaidei ukatsvaka ukadzura mudzi ukaenda nawo kumuzi kwako.

Mapirizi haangomwiwi eshe eshe, ndichiri kurangarire mazuva ataigara muganga wekwedu kumamusha iyoo. Pane imweni ndombi yakaite misikazwaa kuwata nababa ake kwaa kumere pamuwiri, wakazoone mapirizi aakatongoonavo mumuzimo kwaa kuma kabira - kabira ose ochorwara ochoofaa.

Ukatozwa gotsorwa kasira kudziise mvura wotsvake maremoni atinoti iwo mandimu wozvisanganisa womwa kuitira kuti paunozoti ngai ngakuedze ndiende kuchibhedhlera ndopuwa mutombo ndione kuushandisa unenge watomboo nane.

Pamweni pachona vanthu tinenge teitohamba teinyase kuzwa kuti nyama dzedu dziri kupanda asi tinenge teirera udenda munyama zvozoti zvakwidzepo panenge pochide mare dzakawanda maningi ndopamunochide kutanga kusimudze soro kunge ngozha yawire muchitopi.

Kuti kana weirwara upone wapuwe mutombo kuchibhedhleya hunge waushandisa nemwazvo muntu unotopuwe mutombo wozi imwa mazuwa akati nenguwa dzakati ona osvikeyo oti takarasimba nezvake zvaanenge akazwa namaJoni ekumataini.

Kuti uziye mashandisirwe wemutombo hunge waguma kuna dhokodheya wobvunza unorinzerwe kuzwi uri kurwra chakati wopuwazve mutombo wokoshandisa kumuzi nemushandisirwe wawo.

Kuti uziye mutombo nemushandisirwe wawo hunhe wavhakachire chibhedhleya woona dhokodheya okuronzere chitenda chaunacho munyama dzako nemutombo weunofane kushandisa kwete kuronzerwa ndiana mai nhingi vemuntaraunda vasina chavanoziya.

Mitombo inorape kurwara inoonekwe kuchibhedhleya muntu ukangogara pamuzi weiziye kuti une utenda huri mumwiri mwako auponi saka ukaita chitenda chekuyi urikuzwa kuti mwiri dzangu dziri kurwadza enda kuchibhedhlera undoongororwa ndidhokodha.

Kuti uziye mashandisirwo yemutombo hunge waenda Kuna dhokodheya akiti woye tisangoti muntu arwara toramba tiri pambatso amweni anhu tiri kufa pamuzi po ngenyaya yekusaziva kuti kana warwara enda kwadhokodheya worapwa woongororwaa kuonekwa kuti hutenda hwei hwapinda munyama.

Mitombo inorapa inowanikwa kuzvibhedhlera warwara enda kuzvibhedhlera usa shanyarika uri mumagumbeza tisingaendikuchipatara nofana kuenda kuchipatara uyende koningirwa kuti chinyi chiri kuhlupa.

Kune antu ane zvirwere zvemadziso zvekutoti ivhini kana eyierenga kudaio madzisa ake anotange kubomhe musodzi kana kuti vamweni avaoni manheru kana kuti vanoona masikati ega kana kuti avatooni zvachose. Utenda ihoho hunopedzwa ngei, waende kuchibhedhleya woningirwa ndi dhokodheya kuti hino urwere hwako hwemadziso unofanire kushandise magirazi akadini kana mutombo wakadini.

Mutombo unoineka kuchibhehlera ukaenda panharaunda webhira vandu kuti ndiri kurwara zvakati kana kuti iwewe urikuzwa musoro uchapuwa mutombo wemakumbo usingashandi kurape soro saka kupedza zvese enda kuchibhehlera undona dhokotera

Mitombo inorapa musoro nemitombo inorapa mushana marenje nenhii aisiyopi inorapa mundani musanyeperwa ngeanthu vamunenge meiswere nao kuti warwara woti hambai wotora mutombo wangu wandinoshandisa pamakumbo angu ende kuchibhedhlera woronzerwe mutombo unorapa musoro.

Tine nzvimbo dzakaita sanafamasi dzinooneke mitombo yakafanana neinooneke kuchibhedhleya. Vazhinji vanoendeyo kana vachinge vasvika kuchibhedhleya kwakawandiwa maningi. Kufamasi kunoonekezve vanhu vanoziya maringe nezvemishonga.

Mutombo wemaphirizi waindisvota zvekuti ndaiti ndikaronzerwa ndimaingu kuti ende kuchibhedhleya, ndaizwe mwundani mwangu kuviruka kungatei maheu echimera, Asi ndakazozviona ndachikura kuti ukaona ukarwara rumbe kuchibhedhleya, enda wobatsirwa.

Vanhu tinofana kuramba teivhakachire zvibhedhlera teiende koongororwa kuoneke kuti nyama dzedu dzichakagwinya ere. Anhu tisangoswera teishanyarika kana kuite musindo munharaunda tisingaendi koningirwa kuzvibhadhlera.

Kuti muntu uzoziye kuti uyu mutombo inoshande zvakati hunge waenda Kuna dhokoteya. Ngetiende kuzvibhedhleya tiende koningirwa , amweni enyu munotya kuti muende koningirwa ngekuti munotye kuti kwai ndinozopuwe mubhedha .Kuti upiwe mubhedha hunge warapwa ende unopuwe zviro zvekuti mutombo uyu unobatsire kurapa utenda hwaunahwo

Nyanyei nyanyei inonyanya kubata antu igotsorwa tikapuwe mutombo wekuzi tishandise ngemuntu unoziye ngezvehutano shandisa mabhuirwe ewazviitwa, kuti kana wazwi dziisa, dziisa.

Mitombo inoonekwe kuchibhedhleya kana vanhu vanoziya mitombo dzechivanhu, uchinge warwara unofane kuende kuchibhedhleya wosvika woonana nevanoziya zveutano ngekuti uri pamuzi pako hapana paungaona umweni mutombo kunze kwedzimweni nzvimbo dzakaita sana famasi.

Mai angu aigara eindidzidzisa kuti zvonizvo munhu ukarwara usambokorera kubhuya kuti urikurwara. Unofana kuronza kuti ukasire kuona rubatsiro wozi ende kuchibhehleya worapwa.

Tinozviziva kuti hee memunohamba umo munogone kusangana nemitombo dzekuti mutenge moende monosvike kumbatso mosvinira, asi chakanaka kunge waronzerwe mumwire wazvo kuti upone hunge waona muntu une ruzivo, muntu unoruzivo unooneke kuringa ngetihende kuzvibhedhlera kana kumafamasi kune nzvimbo dzinooneka vantu vanozive mushandisirwe wemutombo.

Inini ndinodakarira hangu kuti pamwedzi wega wega ndinge ndeivhakachire chibhedhlera saka ndati ndikurudzirewo amweni angu kuti akiti woye ngatiende toona madhokodheya kuti vatiningire utano hwedu.

Hupenyu hunokuomera usina basa neutano hwako ukangotanga kuziye kuti utano pamberi apana chimweni futi chinozombokuomera aisi nyoreba kuziya kuti zuva ngezuva rakasikwa ndimwari unge uchimwa mutombo.

Muntu kuti utopiwa mutombo wekushandisa kuzi uyu shandisa zveuri kurwara upone unenge wasangana nemuntu unenge eizvikona kunze kwekuti waende kuchibhedhleya kana kuti koona chiremba wechivantu kuenda koongororwa utenda hwaunenge uinahwo kuti hupore.

"Ndichakapata, ndichakatsonga, ndaiti ndikatsiurwa ngemubereki honye yaiita zvekukwirira mugwapa zvekuti pamweni pachona mubereki ndaisatombomuona semubereki, ndikaronzerwe zvekuita maringe neutano hwangu ndaitoona kungatei muntu urikundi foseredza kana kunga dhongi riri kufoseredza kupinde pandima! Ndakazoti ndakura, amunaa woye."

Zvinozwi kupedza nyota kuguma ngepadziya, mwanga mwakarizwa ere kuti munhu ukarwara unoende kuchibhedhlera woongororwa nadhokodheya kuonekwa kuti hino wabatwa ngemuxisa wei, unorapiwa unopona.

Pachako unofanhe kumuka weirumba, kuryawo michero, torya zviro zvakadziiswa. Tisangoti tamuka kubve mumagumbeza kwirinyuku kwakutoende kude korya, utsanana munhu gara weiziye kukwana kweutano hwako, ngahugare hwakarongeka.

Vana vechikora vanofana kunge vakashambidzika, mwana wako iwewe mubereki eibve pamuzi nyasa kumuningira kuti wakapfeke zvakadini ,uye chiri chikafu vana vanofanire kutore chikafu chinenge chakashambidzikawo kana chiri chenjuyu ngachidziiswewo mwana aende orye chikafu chakadziiswa.

Kudhara kwainzi vana unganai veifundiswa ngezvekuti musakasira kuroorwa asi mazuva ano tingati dangani vana vemazuva ano vakabarwa sei, mudiro wavanoita kumitisiwa nekutiza zvikora. Amweni veichaya mutoriro.

Muntu hutano hwako ngahukosheswe chingogara uri muntu wehutsanana utano ngahurambe huri pandau weirya irya zviro zvakageza kana chero chiri chikafu chakapora chidziise wozorya kuri kudziisa geza nyara wozorya.

Anhuwe mu chipatara amumbo nakidzi ukaona warwara hutenda hwekuti unozi wapinde mu chibhedhleya uka rapiwa nge madhokodheya wopuwe mu bhedho zvirozvo unenge woto ziya wega kuti apana kwaucha guma.

Zvinozi utsanana kumunhu weshe. Munhu weshe unofane kuti peshe peuri wakashambidzika here, kwete kuite gangaidzwa mukweni wemhezi kuwawire mumwoyo, gare gare muntu uri muchibhedhleya. Hazvimbokurudzirwiba!

Munhu kugara wadzivirirwa pane kuzobatwa nechirwere wozoenda ,korapwa kudziirirwa kunenge kuri nani ngekuti mukaronzerwa ,kuti kuchauya chirwere chakati vanhu ngatibairwe mukadziise vana venyu kuendeyo vakazopatwa ndicho zvozonesa .

Pane amweni adzidzisi anokone kutamba nevana zvekusvike pakuti chikoracho chinoto kwanise kuzara uyezve vantu mumamhatso umwo ngatisangogarire maoko pane amweni mabasa emaoko emunokwanise kuita mwoende kofundira.

Muntu kungogarawo wakashambidzika kana kuti weimukawo muntu kuti nyama dzako dzinge dzakagwinya muka weyirumba wodziise mvura womwa muntu geza peshe pauri usati wauye kunorya ,usati wave kuchimbuzi uko unofane kugeze nyara, wapedza zvee kurya geze nyara.

Vana vanoda kunasa kuningirisisa maringe nezveutano hwavo. Vachinge varya ngativatarisise kuti vageze nyara ere. Kana vachinge vabva kuchimbuzi vageze nyara ere ngenyaya yekutizve vana vanweni varikurya chikafu chisina kudziiswa.

Ngatinyase kuningirisisa vana vedu pavanenge veiende kuzvikora puyani ngekuti vamweni vana vari kuhamba mumwango dzisingaiti .Ngatitsvakewo zvikora zvinenge zviri pasinde maningi kuti vana vadini varerukirwe ngemumwango ngenyaya yekuti mwana kuzoona osvike kuchikora unozotosare kusvikeyo pfungwa dzinenge dzisisiri pamwe apana nechaanenge achachotoyaiya.

Ana mai nana baba ana mbuya nana mutape we munharaunda ya muno gara mweshe ngati kurudzirane muntu anenge aita pa muviri kuti kana pachatanga ngaendewo nyorese kana akutoziva kuti ane pa muviri ngaarambe achi vhakachira chi bhedhlera.

Ukatozwe nyama dzako dzakungozhazhazhazha usiri kuzwa kuti chiinyi chiri kungonyanya kuitika mumwiri mwangu ende kuchibhedhlera woongororwa unodaro wane mimba pamwiri apadi kugara napo zvekusvika pakuti aunyoresi nhumbu ngenyaya yekuti pakuzobara kunohlupa.

Ndosakei akuru akati zano pangwa une rako, munhu ukafundiswa maringe ngezveutano nyase kuteerera nemwazvo ngenyaya yekuti munhu kuti azokufundisa pane zvinenge zvakamboitika.

Muntu dakarira kuzvishambidza pamuiri pako. Dakarirazvee kuramba weiyaiya ngezveutano maringe nezvitenda zvinenga zveinserereka mundaraunda kuto kuti ufane wazvigadzirira zvisati zvapinda munyama dzako.

Zvikazinge zvaoma zvinozonesa neveukama iwewe pachako ukatozwe kuti nyama dzako dziri kusosona adzitombodi kuronzerwa ngemunhani kuti ende kuchibhedhleya unofana kutoenda koongororwa iwewe zvioneke zvichiri pasinde.

Mutyire wandaimboite madhokodheya kudhara mai vangu vaiti vakambonditi shambe soro maiwe yaiite tsumburumbu mhanza yejongwe kumere pamupambare kungoronzerwe kuzi tiri kuende kuchibhedhlera haiwa vaitsumbe kunge vachadaidza hama dzeshe.

Ana mai nana baba ana mutape munharaunda vanhu vati rumukei vakura vakuziya zvevanoita ngatinyase kutiwozve tipange vanhu vachiri kuite nhumbu vachiri vana vadoodori vamweni vacho vanenge vatokura asi vanenge vasikazii. Vana ngavabarirwe kuzvibhedhleya tapota.

Kumuronzera chokwadi akiti woye ntombo nanasekuru, ana mbuya emuganga, jekiseni Arina kuti urimwana mudodori kana uri muntu mukuru, kubaiwa kubaiwa. Rekerai kuti muntu akazi enda kucbibhehlera unombopota echikakamira, kuguhuna kungatei ijongwe rabaiwa ngesimbe.

Vanhu ngatimbo itawo nguva yekumboti ngati tarise upenyu hwedu kwe huri kuenda nekwe huri kubva muno fundire basa re maoko usa jaire kungo kumbira kumbira kana kuba ngekuti uno gumisira wa mujeri.

Musangoti izvonizvo warwara woende kuchibhedhlera, warwara wotore mitombo. Wopinde mushango weinzerereka weitsvake mitombo wekuzvirapa. Iwewe pachako itawozvinoita kuti nyama dzako dzigare dzakagwinya. Pindai mushango mweirumba, mweimuka mwodziise mvura yekumwa, momwa.

Munti pachako unofane kuziya kuti utano hwakamira sei, muntu usati warya geze nyara weibve kuchimbuzi geze nyara panenge peifundiswa amweni maringe ngezveutano ingawo uripo usasarira.

Pane vamweni vantu vane utende huri mwaari zvekuti unotomukungurira ngekuti mumhatso make munenge makadzara mutombo mhando nemhando. Antuwe ngatizvichengetedze utano hwedu aisi nyoreba kuramba weimuka weimwa mutombo zuwa ngezuwa.

Kuma famasi kwakade kufanana nekuchibhedhleya. Mufamasi amufaniri kuite mutariro wakareba maningi, ngenyaya yekuti munhu unonga eingosvika eibhadhara mare yake eidzokera. Vamweni vanhu vanoti vakarwara utenda vanoti atidi kuenda kuzvibhedhleya. Kune nzvimbo dzakaita saana famasi dzinooneke mutombo nevanhu vanoziya nezve utano.

Ukaenda kuchibhedhlera uchironzerwa kuti mutombo akuna kana kuti panenge pakawandiwa maningi unokwanisa futi kuenda kuma famasi kunoonekwa mitombo yakada kutodzana neinopuwa kuchibhedhlera.

Ndaimboti ndikazwi ende wotestiwa kuchibhehlera ndaibaaite tsumburumbu muswe wedhongi, kugukire pandima. Mai anguaitobaite dikatika kuti mwana uno ndomudini kahle kahle. Ndaizogumisira ndati ngandiende hangu kufamasi.

Pamweni pacho taite yekubhuyirwa kuzi kwaizvonizvo munotengeswe mitombo, ndakazomboti mirai ndiite zvekupindemwo amunawe zvinozi kupedza ngenyota kuguma ngepadziya pandakapinde mufamasi amuna ndakamere zenze kumushana kunge gotora remudirwa, ndikati anhu atema takakomborerwa.

Hurumende yakaona zvakakodzera ikati kune amweni anthu anogare kuretu nezvibhedhleya kana kuti pamweni pachona kuchibhedhleya kunenge kwakawandiwa maningi apa munhu pamweni pachona unonge eirwara wato dhindirwa kati kuzizvonizvo tenge mutombo wakati kana kuti bhadhare mare yakati upuwe mutombo asi panenge pakawandiwa tinaana famasi kunoonekahe mutombo.

Pane vana vaakutore nguwa yekuti zvonizvo, vadodori kuzvipatara ndiko kunenge kweishande vanamai veite misikazwa yekuatana mumashango vapedza voende kumafamasi, hino tichachibhure hurumende imbovharise mafamasiwo mweshe mupere kubara vana, gore mwana, gore mwana kunga tei muri zvituhwa.

Ukaona ukaende kuchibhedleya ukasvika kwakawandiwa maningi, usadzokere kumuzi kuti kwazi kwai ndazvikorera. Tine dzimweni nzvimbo dzakaita semakiriniki nezvibhedhleya. Mafamasi kunoonekwazve mutombo unorapa wakangofanana neunooneke kuchibhedhleya.

Chakanakira nyika yedu vantu vatema, ngechekuti ukanyashata zvakadini. Hakufi kwakatamike mitombo tine nzvimbo zvakawanda maningi dzinochengeterwe mitombo inorapa vantu. Kune zvibhedhleya kune makiriniki nemafamasi.

Kumafamasi kunooneke mitombo ysakadayi ngeyekuchibhedhlera akhiti woye, munhu ukarwara uchiziya hako chibhedhleya chiri munharaunda mwenyu chakawandiwa maningi, unoenda kufamasi.

Kufamasi kunooneka antu akadai ndianachiremba vantu vanooneka muzvibhedheya kana mumakiriniki ana mbuya utano. Muntu unoshande mufamasi unoziye mutombo weshe unenge urimwo nemushandisirwe wawo.

Kuchiri kudhaya kwangu ndeikura ndaifunge kuti mumafamasi muyani munenge mweitengeswe mitombo inoshande kusupureya zvirimwa ndakazoti ndachiti kurei ndayamurika ndaigare ndeizwe hama yangu yeiti ndichambopinde mufamasi ndeiti hino haanenge asingarimi zvakazondishungurudza ndamborwara muteto usingaperi.

Unogona kudai kuti unonga weitoti ngandimbogumawo pafamasipo gume gumepo wotohlanganawo nemutombo unenge utori wechianhu unenge wakangoti gunganeipo dangani unenge wakasotorashirwepo ndiani wotomerepo. Iwewe usakorere kuutsemura tsemura makwande acho. Twara uende nawo kumuzi.

Mufamasi munooneke mitombo dzeshe dzakada kungofanana nezvinooneke kuzvibhehleya saka kana ukarwara unoende kuchibhehleya woenda kunopuwa mutombo wako wondoushandisira wakumbatso.

Mumafamasi munooneke mitombo yeshe younenge weida. Ukarwara chitenda chekuti ausi kuda kuenda pachibhedhleya koonekwa uri pamutariro ngenyaya yekuti vamweni vakhona vanenge bachiti atidi kuoneka ngekuti pachibhedhleya panogone kuenda anhu akawanda eiorahe nguwa varipo asi pamafamasi unosvika weitobhadhara mari yako weipuwa mutombo wako weienda.

Ukaona ukaende kuchibhedhleya ukaguma pakawandiwa maningi unongonyorerwe mutombowo weunonga weida kune dzimweni nzvimbo dzakawanda dzinooneke mitombo yakafanana neyetinongopuwa kuzvibhedhlerayo.

Ndakambo shande mu famasi ndika zombope munhu mutombo ndisina ku muronzera kuti endawo wo shandisa wakadai munhu uwowo wakati eyi gumeyo kutora hake mapilizi kuma nyike mu mvura kumwa okaone ukaite zvaka darozvo wei shande pa famasi zvino sungisa.

Kune nzvimbo dzakaoneka dzakakodzera kuti dzichengeterwezve mitombo yakade kufanana neinooneke kuzvibhedhleya. Vakaona zvakakodzera maningi ngekuti vamweni vanhu vaigara kuretu ngezvibhehleya vakarwara avana mari yekuhambisà ndiyo kusvika kuzvibhedhleya. Saka nzvimbo idzodzo dzinoonekahe anhu anoziye mishandisirwe emitombo. Ukaona warwara ngatiende kumafamasi.

Tine nzvimbo dzakaita sana famasi dzinooneke mitombo yakafanana neinooneke kuchibhehleya. Weisvike kuchibhedhleya pamweni pacho unosvika pakazara maningi. Ukaronzerwa mutombo wekuzi enda woshandisa ugone kunyorerwa pashi wosvikeyo woaronzera ngekuti vanotozviziyawo zveutano zvacho.

Kune nzvimbo dzakakurudzirwa nehurumende kuti dzivakwe dzitengeswe mitombo inowanikwa kuzvibhedleya nekuti pamweni pachona va mitombo kudzindise kadhi zvinenga zvakawanda. Mare umweni unonga asina. Unongo endeyo kufamasi wotaura mutombo waunenga wazi tenga wakati wototenga womwa.

Tine rzimweni nzvimbo dzakaonekwa ngehurumende kuti dzakakodzera kuti dzichengeterwe mutombo munhu ukarwara unofanha kuende kuchibhedhleya woendoonana dhokoteya woongororwa wooneka wapedza wopuwe mutombo woende kufamasi wosvika wopuwe ikweyo.

Kune vanhu varikugare kuretu ngezvibhedlera ,panemafamasy anenge arimusinde menyu kune vanhu vaneruzivo ngezve hutano, maringe ngekushandiswa kwemitombo yemunenge muifanire kopiwa kuzvibhedleya ,kana mugare kure nezvibhedleya musazvikuadze muri kumhatso kusvika munhu pakufa ngatiende kumafamasi tiende kunodetserwa.

Kune dzimweni nzvimbo dzakaoneka dzakakodzera kuti dzionekwe dzichengeterwe mitombo yakafanana neinoonekwa kuzvibhedhlera hino ukarwara ukaendeswa kuchibhedhlera ukasvika kwakawandiwa wakasununguka kuendawo kunzvimbo dzakaita Sana famasi wosvika wopuwa mutombo wako unobhadhara mutombo wako komwira kumbatso.

Ndinozwe kudakara maningi nenzvimbo dzatakapuwa dzisiri zvibhedhleya dzinooneka musinte mwemunogara antu ngenyaya yekuti zvibhedhlera zvaizonyanya kutiitirawo kuretu, ukaendawo kuzvibhedhlera ukabhuyirwa kuzi mutombo tenga wakati kana usina mari inodiikepo unokwanise kuenda kufamasi.

Ukaona kuti nyama dzako hadzisi kuite zvakanaka, kana kuchibhedhleya kuri kuretu, tine dzimweni nzvimbo dzatakagadzirirwa kuzi dzinge dziripo ngehurumende, dzinooneka vanhu vakada kufanana nemadhokodheya. Vanoziye mushandisirwe yemutombo. Unokwanisa kuendeyo unobatsirika.

Kukazi pachikora panhingi kana kuti pakati parikuunganiwa ngevanhu vanoziya ngezveutano ana mai nana baba, madhodha, anambuya nana mutape munharaunda umo ngatiende teshe. Gurumwandira ndaritwarwe tiende koyaiya.

Kune antu vanohamba vakaonekwa nehurumende kuti vanofana kuhamba veibhuire vantu maringe nezvehutsanana mundaraunda mwega mwega munoronzerwa kuziva vantu temererai Shango pashi kuitira nhunga ngekuti ukarumwa ngenhunga unobatwa ngemararia.

Mukazwa paunganiwa musagara akiti wee. Pamweni pacho mwunenge mweide kufundisiwa maringe ngezveutano kana kuti munode kuronzerwe kuti utenda hwakati huri kudziirirwa sei kana kuti pane utenda huchauya muntaraunda.

Takakomborerwa tikaita vanhu vanodzidzisa maringe nezveutano kana kuchinge kwaite zvirwere zvinenge zveide kuuya vanotokasire kuzviona, totobhuyirwo kuzi kuti zvisazotibata kana kuti zvisapinde muzvimbo yedu tinofane kudini.

Mudakarire wandaita ndikazwe kuti vantu veutano varikuungana pachikora chekwanhingi .Munhu weshe endaipo .Zvaizongonyangadzire kuti muntu weshe anenge anemwana munhu weshe wemunharaundamwo koite ngatei kurikuhorwa izvo kude kobairwa.

Ngatikurudzire vana vedu kuti kana kukazi kwaita vaende koongororwa kana kuyaiya zvinenge zveiitweyo veiuya veimuronzera pamuzipo musatwarana henyu mongoti imwe wepamhatso kanapane zvoda kufundiswa ofundiswa.

Ngatisachichidzira vana kuti vaende kuzvipatara ngavaende voende kosangana nevanhu vanoite zvekurapa vanoziye nezveutano vabatsirwe utenda hunenge huri mwaari abereki tisu tinotofanira kumiramira kukurudzira vana vedu.

Unozoona munhu yagangaidzwa mukwena wemhezi kuwawira mumwoyo mwotombotame kuti chiinyi apa vantu veutano vanenge vakabhuya kuti uyai musangane kwakati, timuronzere zvichauya nezvekuti mufane kudzivirira zvirwere, iwe unenge weiramba weishanyarika urimwo mumagumbeza. Ngatione panenge paungane vantu veutano toovaonawo.

Inini kudhara kwangu ndaitoti ndikatozwa kwaite heroo!kwozi kwaite vantu veutano varikuungana pachikora chekwanhingi ndaitoenda ngekuti ndaide kuzwa zvinonga zveironzwepo maringe neutano hwangu ndaitomukira .

Ana Mai nana baba , madhodha eshe emuntaraunda nana Mutape ngatikurudzire vantu vatinogara navo mumantaraunda kuti kukazi kwaite vantu veutano varikuhamba veidzidzise vantu maringe neupenyu, nhoroondo yeutano hwako ngativakurudzirewo kuti vaende.

Pamweni pacho tinofane kumboyaiyawo nhau dzinenge dzeironzwa muzvivhitivhiti, kuitire kuti uziye zvinenge zveironzwa ngevanhu veutano, nezvinhu zvekuti munobhiirwe kuzi, gore rouya kunenge kune chirwere chakati, kana kuti anhu zvinezvi unowu gezai nyara, pfekai mamasiki kune zvirwere zvakati, kuitire kuti ugarewo wakagadzirira, maringe nezveutano hwako.

Ndaigara ndeironzerwa ndimayangu kuti chero ukazwa ndisipo ndanya buda pachikorapo panoungana vanhu veutano enda usasara iwewe yaiya zvinenge zveironzerwa wouya weitironzerawo pamuzi.

Hurumende yakaona zvakakodzera kuti inongokwanise kutsvake mazuwa eyinoti irikuungana pakati, vanhu veshe vemundaraunda mwoende kounganepo meifundiswa nezveutano kana kurapiwa vana mai ngatisa rambidze vana kuti vaende ko ongororwa panenge pakaungana vanhu vezveutano.

Mayangu aigara eindironzera kuti ukarwara mwanangu end ekuchipatara ndaivarambira ndakazoti ndapindana nebika tika mhanza yejongwe kumera oamupambare ndopandakazoona kuti chipatara chakakosha amunaa wee munhu warwara ende kuchibhedhleya.

Pamweni pachona vana muri kungobara veiwanda .Amuzooni mare dzekuchengeta. Vamweni zvaakuhamba vasina kusimira, vana avachaendi kuzvikora. Ngatibare vana vetinokwanisa. Kana musingadi kubara musingakoni kudziirira, endai kuzvibhedhleya munoronzerwe mutombo wekushandisa.

Amweni vana vanenge vasina vabereki vamweni vana vaka shaikirwa nehama dzavo zvinotosiririsa kune vanazvo vanowana katiti tikaitawo mutsenge tsenge tikabatsira vana vakaita seawavo.

Kutongodananawo mumhatso kunenge kwatonaka kwete antu kuramba eitswatana kunge ngozha dziri kurwira mhunga kana mungosa hazvina kumborurama baa vantu muri mumhatso itai chiro chimwe.

Pamwen pachona ukaona kuti zviro zvirikukuremera maningi mundxondo dzakodzo ronzerawo muntandi unokwanisa kutsiurwa kana kupuwe yatinoti izvonizvo pfungwa inobva kune umweni ngenyaya yekuti vamweni vantu vanozokasire kubatwa ngepfungwa yekude kuzviuraya.

Vana vechisikana vanofana kuwana rubatsiro kubva kunanamai kana veutano, kubatsira kudzidzisa panguwa yavange vasvika nguva dzavo dzekuti vayende kunguwa ,ngekuti vamweni vana apana chavanenge veyiziya ngativabetserewo.

Utano hwakakosha kuziya tine vanhu vatinoziya kuti vane urwere hwepfungwa mumanharaunda mwedu tinokwanise kuatora tovaendesawo kuzvibhehleya vaende koningirwa kuti vangakwanise kushandise mutombo wakadini.

Tichinge taita vana vedu ngatiende kuchibhedhleya, akuna umweni munhu unokwanise kubatsira vana kumuzi kunze kwemadhokodheya musati mwaita mimba dzenyu mode kuzobarira pamuzi nekuti apana unozoziye kuti mabara guvhu tacho rinozoiswe kuri.

Ngatiiteonawo zvinenge zviri nevana vedu. Mwana unongosvika haazvizii kuti chikafu ichi changa chakavharwa here kana kuti chasiiwa riini. Munhu unongosvika orya, ngatizvidziise tisati tarya. Ende ngativaone, vageze nyara dzavo vasati varya.

Ngatichengetedze utano hwedu. Tinofana kuziya nhengo dzetinogeza ndidzo ngesipo. Tinofano kuziya kuti muntu weibva kuchimbuzu geze nyara, usati warya, geze nyara, chikhafu chawakasiya, chinofana kudziiswa.

Kazhinji kacho unotozvione kuti muntu unodakarire kurumba rumba kana kuti muntu unodakarire mutambo maningi aanyanyi kuendekuzvibhedhleya maningi unongoendawo hake koongororwa asi nyama dzake dzaka takazeka.

Kune ana amweni anodakarire mutambo maningi ,kukazi kwaite bhora kwanhingi adi kusara unototsumbe kuhamba mumamngowo ngetsoka ,ngatichiti vanhu vanobuda nevana vakaita seavavo tsvakai vanhu vanoziya zveutano.

Iwewe pachako usade kungodakarira kumwa mutombo nguwa nenguwa pachako unofanirwa kutomboonawo kuti nyama dzangu kuti dzigwinye mangwanani ega ega weyimuka unofane kudziisa mvura yako inopisha weyimwa kana kumuka weyirumba kuitira kuti nyama dzako dzigare dzakagwinya.

Kana uri mai une vana unofane kuva jaidza kuti ngavarambe veyi enda kuchibhedhleya kana patori nemukuru ndiye unofana kuto tungamira mberi kuti vamweni vanoteere mumashure vazviziye.

Pamweni pachona vana vanenge vakabarwa vane utenda asi pozoita vana vane musarinya unoita ungatei iijongwe rinode kuryiwa parufu aatombozwi kude kudai watipovo ungatei injuzu yatizire musina mvura, vana ngavatsiurwe vabereki garai neana pashi muwatsiure ngekuti utenda hunozotopinda mwaari amweni anozotoremara vari vana vadodori.

Pamweni pacho pane vanenge vasingatozii kuti vakarwara vanoenda kuri, munhu ichinge wabatana nedambudziko muri munharaunda unokwanise koona anozi mbuya utano. Vanoita nezveutsanana maringe neutano hwemunhu, vanokufundisa uyezve vanogara newe pashi veikutsiura nekupanga mazano ane udzamu.

Kuzvikora, kumantaraunda , anamai nana baba nanamutape ngatiti vana vamweni kana vantu vakuru vacho pavanenge veibuda koite mutambo dzavo kutamba mabhora chero mutambo hawo unofarirwa ngevana ngatitsvake munhu wezveutano unoziye maringe nezveutsanana uyezve munhu akakuwara unofanirwe kuzwii.

Mai angu nababa angu vaimbondidziidze kutambe mutambo kuchikora ndeiramba. Musi wandakazoite tsukupinya mhanza yejongwe kumere pamupambare ndoo pendakazoone kuti shoko reakuru ariwiri pashi. Vana mukadziidzwa ngeabereki izwai, ukakuwara waende kumasipotsi ebhora kuchikora enda woorapwa.

Tine vanhu vanomboende kuotamba mutambo kana kurumba, vanofane kunge vane munhu unoziya nezeutano unenge aripo kuzoitira pane vanenge vakuvara. Unofane kuhamba nemudziyo dzeshe dzinobatsira.

Munhu unofana kuona nyama Yako nekuijaira tisangajaira kuti nguwa yeshe yeshe toenda kuchibhedhlera muntu weimuka unofana kumbomwa mvura inopisha womuka weirumba kuitira kuti nyama dzako dzigwinye dziite semunhu akasimba.

Sevantu vanenge veibuda nevana varikuende kundotambe mabhora, ngatinge tine vantu vanoziya zveutano kuitira tikasangana netsaona munzira kana vantu veitamba, panofanhwa kunge pane muntu umwechete unenge eiziya maringe neutano.

Mu zvikora kana ivheni munyari mu nharaunda kana tichinge tichi buda ne vanhu vatinenge teyi enda navo koite navo mitambo kubanze ngati hambe tine zvikwanisiro zvekutu munhu pakaita wakwara tinenge tine zviro zvekuti uyu akwara ngatimupe chakati ngatimu rape ngatinge tine anhu anoziya maningi nezve utano.

Vana vazhinji kuzvikora vanonyanyakudakarira maningi kuende kootambe bhora isusu seadzidzisi tinofana kuziya kuti peshe patinenge tabuda teiende kumitambo dzakaita seidzodzo ngatihambe nevantu vaneruzivo nezveutano.

Peshe petinobuda nevana vanenge veite zvekurumba ngatiende nevanhu vezveutano ngekuti peshe panotongoitwe zvekurumba zvga zvega apatamiki unoguduka gumbo roguka kana kuti boko roguka hino kana pana mbuya utano zvinoreruka.

Kune vanhu vanonyanye kudakarira maningi kuite mitambo, kutambe mabhora kana kurumba. Ngatizvingwarire, tinofane kunge tichiramba teiende koongororwa munyama dzedu, ngekuti pamweni pacho unogona kudai wakakuwara asi usiri kuzviziya. Kupedza zveshe kuone dhokodhera, woonekwa kuti hauna here chitenda chakapinde mwauri.

Munhu unoziye utano nekuziye kuti munhu wakamira sei pautsanana ndidhokodheya, mbuya utano neunoshanda mufamasi. Ukapindemwo weimubvunza kuti mutombo wakati kana kuti ndirikuzwe chakati unokuronzere mutombo wekutenga nemushandisirwe wawo.

Akuna munhu usingathyi vchibhedhleya amunaa, achisi nyoreba. Kumuronzere chokwadi, amunaa, ukazi ende kuchibhedhleya, weinyazwe gotsorwa, nyama dzako dzinotange kutozhazhire kumatadza.

Munhu ngaadakarire kuramba eiongororwa, munhu weshe paanenge ari utori neutenda munyama dzake asi auzvizii chienda woongororwa ngemadhogodheya uonekwe, ukatooneka utenda hwacho chazvakanakira unotopuwe mutombo wacho apapo apapo.

Anhu ngatirambewo teitsvaga zvekuerenga pamusoro neutano hwedu ,timbonyase kuzviongorora nekuzviziya patinenge takamira, pamweni pachona ,tingadai teigara kumuziyo ,teirova tsukupinya dzedu mhanza yejongwe kumera pamupambare tisikaendi koongororwa ngemadhokodheya.

Kana tichinge tachera mvura, inenge yeituhwinwa kana kuti vana vanenge vadhuvha, veipedze kudaropo, ngavaende vobairwa kuchibhedhleya. Ngavaone madhokodheya vapuwe mutombo inokodzere kuti vange veimwa, pulasi mvura dzimweni dzetinotubvunya mumamvura, ngatidzidziise tisati tadzishandisa.

Munhu dakarirawo kuramba weiende koongororwa ndidhokodheya kuchibhehleya woonekwe kuti utano hwako hwambomira sei munhu unofane kurambawo weindorye michero kuite kuti utano hwako hurongeke.

Kupinde muzhango woto haranganya hako weitsvake mitombo yechiantu wouye pamuzi wodziise wotozvirapa hako ngokuti tozviziye kuti pamweni pachona ukagume kuchibhehleya pananenge pane mutariro weantu anenge kawandisa inenge itori "tsukupinya mhanza yejongwe kumere pamupambare "vanhu veisundana sundana unotongo zvirape wapinde mushango kana ririgotsorwa rinopera.

Mitombo yechivanhu inoyita yakaronzerwa kuziyayo. Ngatisangoti mudzi weshe weshe, kana bundo reshe rawawona, kunenge kungori kudzura, kudzipura woyiti kwayi ngandende kokodzisa. Dzimweni dzinogona kudayiwuraya, dzimweni dzinorapa. Asi unenge uchishandisa zvisizo.

Atakaronzerws antu atema kuti kwane mitombo yechivantu mvura yakanaka gore rino meipekeshera ngenguwa mune zvupukawo zvinogara mushongamo chemjerai kuzorumwa.

Pandaizwa kuti kune mitombo inorapa ndaimboti kunyepa akadi. Panda kazoona pamuzi pedu pasvika denda ranga risikamboiti raiti vhiki muntu unopera kufa . Takupuwa mutombo wechiwantu tika shandisa teshe . Apanahe wakazo mbosangana nedambudziko rakaita saroro.

Tinogona kudai teitorarama pamuzi petienge teitogara tatanemakore akawandisa maningi asi atizvizii kuti muti uri musindemwo muberere mutombo unorapa, ngenyaya yekuti antu tisangoti muti weshe wataona kwazi kwai mutombo unorapa dzimweni miti dzinouraya

Anthu atema takakomborerwa takapiwa mitombo yechivanthu. Saka munthu ukazwa kuti nyama dzako dziri kuzhazha pinda mushango upekeshe wechitsvaka mutombo. Ukaona zveikushupa kuti utenda hwacho hunongoramba hweikubata unotore mudzi wachona mushango woenda koousima pamuzi kuti zvizokuterukira, unongoti tapu wodziisa.

Ukatoona wabhuyirwe kunzu uyu mudzi, unofanire kutongwara kana kutodzipura mudzi wachona wotousime pamuzi pako. Ukarwara unongosvike wototora, wodziisa, womwa. Zvinoite nyore, zvozosiyana nekupinde mushango wonzerereka.

Pane dzimweni mitombo dzino tengeswa ngevanhu vanohamba veiti mutombo we chi vanhu ngatinyanye kutenga mutombo dzatinoziya dzakanyorwe ma bizo ngekuti tikangoti chero chatenga chero chawatora uchatora ne mutombo uno uraya uka pedze dzinza.

Ukapinde mushango ukatsvake mutombo wako wodzura kari kamudzi wouya kukaise pamuzi pako, ukangorwara wosvika wokati tapurei wotokadziisa womwa zvinoite nyore pane kuti ukarwara zvekunyanya chaizvo haukwanisi kuhamba kuzopinde mushango kutsvake mutombo uyani.

Pane vamweni vanhu vakatozwe kuti kwaane mutombo wechianhu hino avachabudi mushango pane pamweni pokuti unorwara zvekuti unotadza kana wekutuma unenge usina kana kuhamba unokorera ,kuti zvinge zvichikunakira chienda wosvike mushango wodzure mudzi mumwe woende kousima pamhatso pako zvizoreruka.

Ukapuwa mutombo wechivantu ukatobhuirwa nemuti wacho enda woosvika woudzura wouomesa wakumuzi kwako wounanika ukazwe chitenda chawazwa chinorapwa ngemutombo uya wototora wodziisa womwa zvinoite nyore.

Chendinodakarira nyika yevantu vevatema yakarongeka. Aimboshaikwiba kuti kwazi muntu warwara ngechitenda chakati pozi kwai mutombo wachona apana kunyepa munenge musikatodi kuhinana imwimwi pachenyu.

Ndikasima hangu mutombo yangu pamuzi, ndochizoti pakaite warwara kana kutomutengesera. Kuchekacheka makwati achona ndomadziisa, amweni ndomananika kuitira kuti ndikarwara zvinondiitire nyore, ngekuti unenge uri pasinde.

Unototora mashizha ako, makwati ako wozvidziisa womwa muntu umweni haazvizive izvozvo kuti zvinotoporesa, ndoopanenge eide kuramba echishupa vantu munharaunda nemumuganga cheunokorera kuvherengeka urimo mugomo imomo weitsvake mutombo uzvishandire.

Dzimweni muti dzatinenge titori nadzo pamuzi takadzisima kuita maruwa dzimweni dzakona dziwo mitombo inorapa magotsorwa kana cheshe chinenge chiri chitenda chapinda munyama mwemuntu.

Ukatore muti vako kana mudzi, makwande vomachaya-chaya vomananika vozomashandisa. Kumwa kana kuita chiro chaunenge vakabhuirwa kuzi ita. Kwete kuti zvoniizvo ukaronzerwe mutombo vakude kutopinde mushango veitora veshe-veshe unotora neunouraya.

Pamweni pacho ukatenderera mutaundi ndopounozoona kuti mutombo yechivanhu iya inenge yototengeswa ngevamweni wotoona kuti haa wega kuzvipindira hako mushango wonzerereka hazvingaiti nyore here

Nyanyenyai vanhu vanotengese mitombo yechivanhu vanenge veitonatse kuziya kuti uyu mutombo unorapa zvakati uyu unorapa zvakati nenyaya yekuti kana usingamuzivi unokwanisire kutengesera vanhu mutombo unouraya .

Pamweni pachona munenge mweiziya kuti gavakava rinorape muntu nezvifuyo. Pamweni pachona zvifuyo zvinobatwa ngechi zeze asi unenge weitozviziya kuti pamuzi pakopo une gavakava asi awuzviziyi kuti mutombo ngenyaya yei awuyaiyi auendi pane vanoziya zveutsanana vanenge veimuronzera vaya vaya.

Taka komborerwa vantu vatema tika puwe mutombo yechi vanhu pandaka kura ndakakura na mbuya na sekuru vaingoti veimuka apana chimweni chai fungwa kupinde mushango vei nzerereka kutsvake mutombo hino ndaka zenge nda ngwarawo ndika rwara ndainge ndoziye mitombo weku shandisa.

Mutombo haimbofi yakashaikwaba. Vanyaari vayani vemukondombera vaya mukaona mabhuirwe kuzi izvonizvo mitombo haichaoneki, haiwa unozwa ungatei uchahudhe kasingaperi. Zvimweni zviro hazvidi kutamika maererano neutano hwedu.

Mutombo yetinayo anhu atema haingobatsiri kurapa munhu chete. Amweni ane zvipfuyo zvaanenge eitochengeta pamamuzi pavo. Munotsvakahe mitombo inooneke mushango inorapa mhuka dzetinogara nadzo pamuzi.

Pamuzi panofane kungogarawo mutombo unorape zvirwere zvakasiyana siyana kuitira pakaitawo muntu unorwara kana kuti ivhini chipukanana chinenge cheirwarwa chinokwanise kurapikawo nguwa kwayo.

Hino hatakaronzerwa kuti kwaane mutombo yechivantu ngaisati tapinda mushango tatongoona mudzi watangobuirwswo mai nhingirikini kuti zvonizvo uyu mudzi uyu unorapa mwotosvika mwodzipura mwoenda kumuzi dzimweni miti dziri kuuraya vantu vanopera kufa.

Vakangwara pavaka ronzerwa kuti kune mitombo yechivantu inoonekwa mushango vakatsvaka zuwa rimwe rekupinda mushango vosvika votanha mazi midzi avo veiuya nawo vobika pamuzi pawo veidziisa dzimweni veidziisa kuti vagare nadzo.

Pane vakatozwa kuti muti wakati unoita kwatura mapande achona unoita kuti mwe, pane vakangwara vakaona zvakakodzera kuenda kotora mitombo dziya vapedza vodzigadzira vozotengesera imwimwi.

Mitombo yechivantu inobatsira zvisingaita ukaronzerwa kuzwi uyu mutombo uyu unoshanda zvakati pamweni pakhona zvinogona kuzokuremera unokwanisa kutoenda wodzura mudzi wako wouya kousima pamuzi kjti zvizoite nyore.

Anhu atema akakomborerwa maningi vakapuwe mitombo yechivanhu. Munhu ukazwe kuti nyama dzangu dziri kuzhazha, unozvipindire mushango. Wapedza wotsvake mutombo wozvidziisira womwa. Amweni achona ari kutotore mutombo dzachona, mushango eyisvike pamuzi eidzisima apapo kuti zviite nyore.

Dzimweni mitombo dzetinenge teiti topinda mushango kunzerereka kutsva ngezuwa maningi, kwai ndiri kutsvaka mutombo wekuzvirapa. Pamweni pachona miti titori nadzo pamuzi asi ngekusaziya kuti uyu murombo. Ngatirambe teibvunzurudzawo panenge paita maungano payani vantu veironzerwa endawopo uzwe.

Tine mitombo dzatakazi tinofane kuseenzesa seantu atema, semuntu unofane kurerukirwa ndizvo, ukangovhakachire shango wotsvake mutombo wako woende kumhatso, wosvike wozvigadzirire kugara nawo, zvinozokuitire nyore kana uchinge warwara.

Ukaona weigara nemuntu anoita ngatei anoziya mitombo yechivantu unenge wakagarika ngekuti pamweni pacho ukada kuzvigarira pasi unoita mari. Weidzura midzi dzakonadzo weianika weienda kundo itengesera antani.

Mutombo wechianhu pamweni pakona pachako, ukazvipindira mushango weiuziya hino hakwadai kwakanaya zvipukanana zvakawanda mushango, ngatingwarire kurumwa mumashango mwetinenge teipepesheka teitsvaka mutombo.

Pamweni pachona ukaona zveikuhlupa kuti unozviona kuti unogara urimutenda, ukapinde mushango, haranganya utsvake mutombo. Unongo dzipura chiri chimudzi wochisime pamuzi. Ukawona warwadziwa futi, wongorumba woti tapurei kashizha kamwe wodziisa zvinokuitire nyore.

Azvi mboshupi, pane vakangwara vakatowona kuti vanoita mari ndizvo. Kune mitombo yechi vanhu ndakawona taka komborerwa anhu atema taka wunzirwe mitombo wechi anhu unowanikwe mushango. Zvino gore rino kwakanaya ngatingwarire manyoka.

Zvakatooneka zvakakodzera kuti mutombo wechivantu unobatsira ngenyaya yekuti pamweni pacho unotoona kuti muntu unenge wooda kutotisiya panyika panapa akatoshandisirwa mutombo wechiantu ngemuntu unonyase kuuziya unotopona.

Akhiti voyee vanamai nanababa ndombi dzekanyi nana mutape vemuntaraunda. Chandinona chakanakira nyika yedu aiva yakakomborerwa kuite mitombo yechivantu akhiti voye munode zvakadini kumuka ndicho mudzimu namambo.

Kune dzimweni mutombo dzetinotoziya kuti idzi mutombo idzi dzinorapa. Kozoitazve zvikubu mupee ngatei mazingizi asina manhenga. Vanhu musikaziyi kuti mutombo unorapei tisambofa takaushandisa, ngekuti dzimweni dzacho dzinouraya.

Mutombo hatirambi kuti haushandi asi haungodi kuti veshe-veshe vavaona vongodzura voshandisa. Pamweni pacho tinozoona kungetee mutombo haushandi, izvo unonga vatora mutombo vemusoro kurapa ndivo mundani.

Ukaona zveikuhlupha zvekungoramba weinzerereke mushango weitsvake mitombo dzekurapa unokwanisa kungoendemwo zuwa rimwe wotozvipire kuti nhasi ndoda kumbohambira chimwe wosvikeyo wodzipura dzipura midzi dzako wouya pamuzi wodzigadzira wotsatsika kuitira kuti panoita warwara zvoita nyore.

Mushonga wechiantu unobatsira chero mhuka chero munhu unenge arwara ngeutenda hwakadini uchinge waushandisa ngemwazvo nevanhu vanouziya unonyase kubaathakazeka kunge tsunga ranaiwa ngemvura yemutoriro.

Mvura yakanaya mukoro uno mhuka dzinombodakara kutakazeka kunge matsunga anaiwa ngemvura yemuzhizha hino anhu ngatichimbomira kutema tema muti teiti tiri kutsvake midzi mumashango umu.

Mitombo yechianhu iriyo, hatirambe ngatishandise, kunevanotoyiziya mushandisiro hwayo ngekuti uyu unorape chakati, uyu unozoshande zvakati. Asi ngatisatengesere vanhu mutombo yekunyepa ngekuti dzimweni midzi dzinouraya.

Hatakabhuirwr kuzi kune mutombo yechivantu gore rino kwakanaya maningi mukangopinde pinde mushango munorumwa ngemanyoka uyezve pamuzi penyu pakaite mashango akwanda ngatimadzilurire dzipurire teirasha tinozviziya kuti dzimweni mutombo asi apazoiti pamuzi kuite unge gwasha rechirinda.

Ukaona ukaswera hako zuwa reshe weimberereka mushango umwo weiita dikatika, dzumburumbu mhamba yejongwe kumera pamupambare. Weitsvake midzi nembiti dzinoita kurapa hutenda mitombo yechivantu. Wouya pamuzi pako wotoisima. Zvinoita nyore kana pakaita warwara pamuzi paunenge weigara.

Mutombo unooneke mushando hino hakwakanaya kudai munezvipuka zvakawanda maningi mushangomwo zvimweni zvacho zvinoruma asi tinotizve ngatiteme mitombowo teiziye kuti tinewo mhuka dzinoda kuurya mushangomo.

Vamweni vanhu vakatongwara vakatozviziya kuti uyu muti uyu mutombo unorapa, vanototenderedze pamuzipo ndidzona dzimweni miti imwi mweitoona mweigumepo munee mweiti miti izvo mitombo. Zvinomurerukira kana arwara unongorumba osvika oti tapurei Kashizha osvika otokadziisa otomwa.

Kumba ndeikura ndakakura nambuya nasekuru vaigara veindironzera kuti izvonizvo kuti ukaona ukarwara zvekuti haukwanisi kuende kuchibhehleya, kune mutombo dzechivantu unopinde mushango wosvika wodzure mudzi wako wotosvika pamuzi wotodziisa womwa, unopora.

Mukuona kwangu ndinotofunga kuti muti weshe utori mutombo unorapa asi kungoti hatisati tazviziya. Ndinongoti takakomborerwa anhu atema takazara nemitombo yechivanhu inobatsire kurapa utenda.

Anhu atema takakomborerwa tikapiwe mishonga yechiantu munhu ukazwe kuti musoro watema pinda mushango wotenderera wotsavage mudzi wako wodzura woenda kumbatso wosvika woudziisa wotomwa wotonzwa zvirinani .

Vamweni vanhu kutobva mweikura kana kugara pamuzi pemuripo munotogara nemutombo asi nekusaziya, iwewe unenge wakaronzerwa wakowo waunonga weiziya ngekuti tikangoshandisa dzeshe dzeshe zveshuwa tinopere kufa.

Anhu atema ndinoona setakakomborerwa maningi ngenyaya yekuti vamweni vanhu taibatwa ngedambudziko tisina mare munhu worwara utenda husingaiti maningi apa kuchibhedhlera kurikuda mare yekudhindise chiinyi kadhi saka pakazoite mitombo yechivanhu muntu kana uchinge wasangana nedambudziko pinde mushango wotsvake mutombo wako wodziisa womwa.

Mbuya angu aigara eibatsira vantu mundaraunda ngemutombo dzechivantu vakazoti vashaika vanhu vakazenge vakutambura semunhu akakange akambohamba nawo mushango ndakapekeshera ndeitsvaka.

Inini pandakakura ndakaakura nambuya angu nasekuru vaigara veitondironzera kuti uyo mbuti uyo mutombo hino ndakazongwara ndikapindemwo mushangomwo kwakudzura vasingazviziyi kusvikougadzira kuupeka peka kuitira pakaite mutenda toushandisa.

Ndakambozi ndimbuya angu nababa angu mutombo wakati unorapa zvakati ndakazongwarawo ndikapinda mushango ndikapekesheya ndikauona ndikadzokera pamuzi kwakuurongedza -rongedza kuitira ndarwara zvozoita nyore.

Amweni anhu akangwara ,vakati pavakatozwe kuti tine mitombo dzechivanhu vakato pinde mushango ,kunzereka veidzitavaka ,votenderedza pamuzi meiti muti izvo vantu varikupona ndidzo Saka newewo ngwarawo ukatozwe kuti midzi dzinorapa ,chitokumbirawo umwe unende kosime pamuzi pako.